Bibindu mumuuli siibo, zikhofila bibikholebwa ni kimikhono nga bakholesa kimilalazi khubowa bibindu byene.

Umundu ali khumiina bibyuma bye kamakyesi bikaali bibipangiwile khu metsa nga bili kudambisiwa kuyodanisa kumukutu bibindu byesi basoma.

Likukye likhaale akarikari musyisaali, musyikona syebotokhelele kamandu kamakali, syawambile kumukhono i'munwa kha syambaasa bye khuulya.

Abandu bemikhile balikhukhwesa munya nga bemikhile akari e'nyanza balikhukhwesa bi na khatimba khe zingeni

Uwesaani wekhaale khu’pikyipikyi akhukyifuga nga shibonekhana akhola kwe khufuga abaandu khubarusa shifo ni shifo nga wemikhile imaaso we’kamadukha .

Zisiimba zibili zimboofu zaninile shisaala shiboofu nga zikhaale zawolelele zalolelele asi nga zili mumilembe jazo khusisaala khungakyi.

Isimba iye mushisali nga yakonele akari, yawolele nga iwora kumumu mushisali ,mubunyasi ibwoma bulayi .

Aba basani bemikhile nga balolele imaso nga bakwarile bikwaro bye bamaasai ni bufana ba maasai nga bakwarile bemikhile balolele mumaaso.

Inzofu nga ili kukenda imboofu nga ilikhukenda mushisaali mulimo shikona ni zikhu zamenyeka ni kumumu kwamubirile khumaru.

Bamayi bataru nga bali khukenda, mayi ukundi wasutile umwana ukundi uli khekeenda akwarire ingubo ye i'colour iye ligulu. Ne ba maayi babile bakwarire tsigomesi bali khubira mukhayila khabira mu bunyaasi.

Lugudo luli akari-kari a kasooli umungi umungi dala nga lugudo lwayitsula bunyaasi bubwakhulakho khukwama iwene paka iwene.

Shisoolo shye muswa nga ili khulya bunyaasi muli shikhuulu shyakendele ni shisoolo shifwiti nga zili khulya bunyaasi mushikona

Bikebe bikali nga babipanga nga babitamu bubukhi bubwama mu nzukhi nga babupangile mwiduukha khutundibwa oba khukulisibwa.

Shimotookha shimina lilooba bakhuru bali khushirusa khushimotookha shikisutile khuba nga shinamikha khwilooba nga umundu washikhaalemo, ukundi wemikhile khulolelela nga ni shimotooka shisuna khurura khu motookha.

Intsushi yaninile khu shimuli khunywa bubushi bubamo bweshimuli shimulikha shishakhakha bulayi.

Lukudo lulayi nga lwabira akarikari e kimikunda kyesi babyalamo bibindu muli bili nga bikhajjo kimisaala khundulo khwe lugudo nga emanyuma ye shifaani iliyo lujinji, zinyinji nga ziliwo zingali

Liduukha lilyokesa esi baata bifaani byesi bakhupa khumatikini ne byekhukhosesa ibikhosesebwa kimikhono umuli zi adungu nga bazemezile khwigidini

Likelemeetsi lye kameetsi kaketsa kafwanane ni lifulo ni kumumu kumulikhilile mu litangali lye li lye likulu khu kulujelemetsi lye kameetsi.

Kumuwemba nga bakula akarikari kurobele nga kwakhura lusaala lutwela mubuli inyuma iboneka ligulu

Abana bekana bataru basudile kamezi mubibutu nga bama kumezi bakhukasuta nga bakayila ingo.

Basawu bekhale nga bakwarire bye'busawu ni bibichinga kufuna bulwale bwe buba buchafu nga wakha khukwara khu khu chanjaba umulwale mwidwalilo mukari

Zisawu ze gamanda zesi bemisise nga bakatele bakaboyele nga kali ke khusutibwa ni khukulisibwa nga bakapangile mu zi ge muzisawu nyinji zifwiti ni zimboofu

Umundu wesani wekhale khushalani shinaba tsi’ngubo wasanyukhile khubanga akhunaba zingubo wakwarire kyimikakawale nga wasambile khushalani

Isolo ye mushisali ikhu’salisha lugudo lulikho umusaani ukhufuga boda nga akhupita shifani washikhupile mu colour imwanga ni imali.

Ano babenyayi balikhwinyaa kumupila kwekhusundila mumakhono kwekamani kwekhusindikhana mudwena ali ni kumupila bandi balihweza khumurusakho kumupila

Basani nga bali khunyantsa bakhubowa ilyato umusani ukundi wa’ambile khatimba akhawamba tsi nyeni wakatumile mumetsi khubanga banyalisa khuwamba tsi nyeni

Khasolo khanangayi khemuswa nga khekhale muswa mu'bunyaasi buleyi bunyumu nga khekhale khalole khawolelele nga khalolelele

Umundu uwesani nga akwarire bikwaro byekyiminyawo wekhale ni butimba buwamba kyimipila ni bukosi kyikholesewa u’khwinyayisiwa kyiminyawo.

Abaana nga bemikhile basanyu basanyukhile nga bali ukhwinyaya kumwinyawo khushina nga bali khushina bakwarire zingubo zinkade nenga bali mushirimba.

Inzu indayi inzo inzombekhe nga bajibimbisakho bunyaasi ni bunyaasi babubusa anze ni kimisaala kimibyale inyuma ni ranji baba nga bajiyakha khunzu

Shirimba shishombekhe bulayi ni zinzu zindeyi zegolofa nikulugudo lwizule zimotoka nga zili khutima inyuma iliyo zingingi ni namufeli wahambule mwigulu